Superi maarkeettete mirteeti yineemmori kuri superi maarkeettete mirteeti yineemmoti ee busukuute chokkoleette keeke'oo lawewori superi maarkeettete mirteeti

Hijaara hijaaraho yineemohu woyi mitto jawa mineeti woyi kinichuy ikko bolokeetetey ikko minnayiha hijaaraho yinay

daganna maate dagate yineemmoti duuchu garinni gamba yite heedhaawota baxxeewo aqixaaccira babbaxewo baychira heedhaawota dagate yineemmo maatete yineemmoti mittu anni woy beetesawe gamba yiteewota maatete yineemmo.

Maxaafa, maxaafaho yineemmohu duucha maxaafa ronsanniha baalanka maxaafaho yinayi.

Ko'attete yineemmoti lekkate wodhinannite lekkate wodhinannita ko'attete yinanni qodu ko'atte laastikete ko'atte yinanna duuchu dani ko'atte no lekkate wodhinayiti

Loosoho yaa mittu manchi woyi mitte gaamo mittimmate bobbakke ikko mittu hallanyu loosaaha loosoho yinanni

Mininna dubbu saada yaa saa, farasho meichote, Gerechote ,gobba saada Daguncho ,Doobichu ,Manchaame, Daanichu

Agatote yineemori biira haraqe'oo lawewori lasilasa'oo lawewori mexexxete yineemori xajje labbewori kuri baalu agatote

Biifisate yaa seekkate biddi assate biifinse leellishate koye biifisate

owaantete yinayiti mitte biirora woy mitto bayicho ofolline mannaho uyinanni owante woy mannaho qarra tira owaantete.

Borrote uduunneeti yineemmori borrote calla horoonsi'neemmo borro borreessi'neemmo woyite horoonsi'neemmore borrote uduunneeti yinanni. Borrote uduunne yaa mayyaate? Borro borreessi'neemmo yannara horoonsi'neemmo uduunneeti.

Hodhishshaho yaa mayaate? Hodhishshaho ya mittu qariqqarinni wole qariqqara sa'inanni doogo hodhishshaho yinani

Elekitiroonikisete yaa mayaate? Elekitiroonikisete yaa xabbe mannaho horo uyiitannota elekitiroonisete yineemmo elekitiroonisete yineemmoti elekitrikete ledo xaadde agilgiloote woyi horo aannorichooti

Lekkateni ikko kameelunni ha'ra doogo harate woyi mitu katamini wole katama harate mittoricho dhaggete base woyi dhaggete bayicho daa"atate daramate yaa olamate woyi daramate.

Hodhishshaho yineemmori maarkaawe waayi giddo hodhishshaati ii horophillu ayyirete aani hodhishshaati ii makeeno baattote aani teshkerkareeti motore teshkerkaarete sayiikkile teshkerkaarete

Tini leeltannoti elentote. Sidaamu manni albi yannara ado wodhe qaamanno elentooti.

Amma'nate yineemmoti mitte daga woy mittu manchira umisi amma'no no kuri giddonni ortodokisete amma'no no, protestantete amma'no musiliilemete amma'no no kuri baala amma'nate yonanni

Faashinete yinnanniti yannate yanna agarre fushinenna mannu hidhanotta bolale, caama, ii'i jakketta, shamize hattore baalanka gamba assine

Bunu minenna sagalete mine ,bunu mine yinneemmohu buna anganni mine calla bunu mineti yinneemmo, sagalete mine kayinni sagale intanni sagalete mineti yinneemmo

Mini saada basuricho, saa, gerecho, harichu farashu, meicho, gerecho mini saadati, dubbu saada yinneemmori amboomi, dagunchu ,manchame, galashu ,wee'nichu hi'lesu hakkuri baalu dubbu saadati.

Muronna laalo, murote yineemmoti kaanseenna ikkito giggilte fultaata ikkito hattee baala gamba assine murote yineemmo. laalote yineemmoti kaayiinni muro hatti fultewoota, muro hatti laaltewoota laalote yineemmo.

Roso, rosoho yaa anfoonikkire ronse anfaa ni doogo rosoho yinnanni ,rosoho yaa mayate ,rosoho yaa sayinisete, roso yaa anfoonikkire hanse afate

Ko'atte. Ko'attete yineemmoti lekkate wodhineemmo caammaati. Lekkate wodhineemmo caamma woyi lekkate wodhineemmota ko'attete yineemmo.

Muziiqaho yinneemmohu huuro aanno uduunnicho muziiqaho yine woshshineemmo

Seesa. Seesa yaa mayyaate? Seesa yaa mittoricho seesiisate woyi biddi assate woyi seekkate yaate

Odoote yinneemmoti mitu manchi woyi mite songo ofollite hasaabbanna gede'ne lekka gede'ninno manchi daaye maa basaabbini woyi odoo yiiro odol uyinannitta odoote yinnanni